Komichi inoshandiswa kumwira zvinwira zvakasiyana siyana, ine ruvara ruchena yoita mavara mavara. Pane mavara mavara inoratidza kuti ine ruvara rwe green, yoita ruvara ruchena yoita mavara matsvuku. Nechokumberi kwayo inoratidza zvakare kuti ine ruvara ruchena yoita mifananidzo yomadiamond ane mavara eghoridhe.

Maturusi akasiyana-siyana. Maturusi aya masipanera anoshandiswa kusunga kana kusunungura mavhiri emotokari kana dzimwe simbi. Maturusi aya aneruvara rwesirivheri uyezve ari mubhokisi rineruvara rwutema.

Nzvimbo inotengeswa zvakasiyana siyana. Pane musikana anoratidza kuti mwana wechikoro wakabereka bhegi rineruvara rutema. Wakapfeka bhachi rineruvara rutsvuku. Koita kumberi kwake kune vakagara pasi . Kuna amai vakapfeka nguwani ine ruvara rwakachenerukira, vakapfeka hembe ine ruvara rutsvuku.

Makotapeya akatsvetwa pasi. Mamwe haana kuchekwa kwoita rimwe chete rakachekwa nepakati. Makotapeya asina kuchekwa aneruvara rwe girinhi. Akachekwa anoratidza kuti nechemukati rineruvara rwakachenerukira rwe yero. Kobva kwaita mhodzi ine ruvara rwe bhurauni.

Chuma chakaiswa mubhokisi rinoruvara rutsvuku. Mukati maro mune ruvara ruchena. Chuma ichi chineruvara rwesiriveri uye chinoratidza kuti ndechemhando yepamusoro. Chakanaka chaizvo

Muti wemubhanana, unoratidza kuti mazhizha acho aoma. Iwo muti uyu unoratidza kuti watofa. Asi nechekurutivi kumusoro kune muti urikubuditsa mazhizha egirini. Muti uyu unoratidza kuti muti wemubhanana zvakare.

Varume varikuratidza kuti varikutamba mutambo webhora. Vakapfeka nhumbi dzakasiyana-siyana. Mumwe akapfeka nhumbi dzineruvara rwebhuruu, mumwewo ndiye akapfeka nhumbi dzineruvara rwegirinhi mumwe akapfeka nhumbi dzineruvara rwuchena.

Shangu imwe chete yemunhukadzi iri pasi. Shangu iyi inoratidza kuti ine ruvara ruchena yobva yaita mabhande mabhande akati wandei. Izvi zvinoreva kuti shangu iyi inosiya gumbo riri pachena.

Shangu mbiri dzinoratidza kuti imwe ndeyekuruboshwe imwe ndeyokurudyi. Shangu idzi dzine ruvara rutema nechepamusoro. Nechemuritivi dzine ruvara rwegireyi zobva dzaita ruvara rutsvuku. Kumashure dzine ruvara ruchena.

Nzvimbo inavanhu vakasiya siyana. Vamwe varikutengesa, vamwe ndovarikuita mabasa avo emaoko ekupusha zvingoro. Kunemukomana arikupusha chingoro. Murume uyu nechekumusoro akacheka hembe ineruvara rutema. Koita nechekumberi kune arikuuya wakapfeka hembe ine ruvara rwubhuruwu, wakapfeka mutirauzi rineruvara ruchena.

Mudhorobha mune vanhu vakasiya siyana varikufamba. Pane mudzimai wakapfeka hembe ineruvara rwegirinhi kumusoro. Hembe iyi ineruvara rwakachenerukira. Nechemuzasi vakapfeka mutarauzi unobata uneruvara rwebhuruwu. Kumashure kwavo kune murume wakapfeka hembe ineruvara rwutema yakachenerukira, kuzasi wakapfeka mutirauzi ineruvara rwutema.

Nzvimbo ine miti yakura nemiti midiki. Pane muti una mashizha aneruvara rwe girinhi uno onekera nechekure. Wobva waita maruva aneruvara rwe bhuruu. Nechemuzasi zvekare mune úmwe muti una mashizha aneruvara rwegirinhi namaruva ane ruvara rwe bhuruu.

Miti iri pedyo nedzimba miti iyi ine mashizha ane ruvara rwegirini, poita umwe unoratidza kuti mashizha mashoma angove matanda mudenga, pazasi pane masora, masora aya anoratidza kuti ane ruvara rwebhurauni.

Mudzimai akapfeka rokwe refu rine mavara mavara. Rina mavara machena akasangana namatsvuku. Wakabata bheke diki rinoenderana nerokwe rake. Bheke rine mitsara yakaita michena nemutsvuku, kunyangwe nebhutsu dzake dzinoyenderana nerokwe.

Nzvimbo yamafaro akaita semuchato nezvimwewo zvakadero. Nzvimbo iyi yakashongedzwa machira nemaruva. Machira aripo anosanganisira machira matsvuku nemachira epepo. Maruva aripo anosanganisira maruva matsvuku nemaruva eruvara ruchena.

Derere rakaunganidzwa pamwe chete. Derere iri rine ruvara rwegirinhi robva raita kakuchenerukira. Dererere rinorimwa mumunda kana mumagadheni.

Mureza ungangova wenyika yeSenegal una mavara akasiyana siyana tichibva kuruboshwe tichienda kurudyi uno ruvara rwegirini koita ruvara rweyero koita ruvara rutsvuku mune ruvara rweyero mune mufananidzo wenyenyedzi ine ruvara rwegirini.

Murume wakapfeka pachivanhu chechishona. Mumusoro anenguwani ineruvara rutema neruvara ruchena. Nechepamhino wakabva waisa mhete. Mhete iyi inonobata kunguwani. Ine ruvara ruchena neruvara rutema. Koita nechepamberi pemhino pane mhete iripo ineruvara ruchena. Muhuro une chuma zvaakapfeka. Zvuma izvi zvine ruvara rwe bhurauni.

Duri rakagadzikwa pasi. Duri iri rine mavara machena namavara matemba. Rinoshandiswa zvakasiyana siyana. Vamwe vanoshandisa kutswa mhiripiri vamwe vanoshandisawo kutswa chibage.

Mhete dzakatsvetwa pasi dzine mavara akasiyana siyana. Dzimwe mhete dzine ruvara rwesirivheri neruvara rutema neruvara rwegoridhe kwoitawo dzimwe dzine ruvara rutema neruvara rwegoridhe dzimwewo ndidzo dzine ruvara rutsvuku neruvara rwegoridhe neruvara ruchena.

Nzvimbo ine mudhuri wakavakwa nezvidhinha zvine ruvara zvitsvuku nerwuvara rwutema. Necheparutivi pane bhasikoro riripo rine ruvara rwutema. Bhasikoro iri rakasenga zvinhu zvirikutengeswa. Zvinhu izvi zvinosanganisira mabhurumu nezvimwewo zvakadero. Mabhurumu ane ruvara rutsvuku obva aita mitanda ne ruvara rwakachenerukira.

Dzimba dziripakati pekuvakiwa hadzisati dzanyatsopera, dzimba idzi dzinoratidza kuti dzakada kutoenzana dzese uye dzakavakwa zvakangofanana dzine ruvara rwakachenerukira hadzisati dzaiswa mahwindo dzimwe dzachona nechekumusoro dzine marata esiriveri.

kicheni yuniti ine ruvara ruchena. Nechepamusoro ine ruvara rutema. Ine mubato une ruvara rwesirivheri. Inoshandiswa kurongedzera midziyo yekubikira. Midziyo iyi inosanganisira mapoto, ndiro nemakomichi

Mabhokisi maviri madiki akamiswa anoratidza kuti ndiwo anotengeswa akaisirwa muchina wekudhinda mapepa kana mabhuku. Muchina uyu ndiwo uri kuonekwa uri pamberi pemabhokisi aya. Une mubato muchena nechekumusoro une ruvara rwutsvuku.

Nhiyo yakamira ine ruvara rwebhurawuni namavara matema mumusoro nechepazasi pemusoro ine ruvara ruchena nechepadumbu ine ruvara ruchena zvakare kumusana ine mavara mavara, mavara matema ebhurawuni namachena

Zvuma nemhete zvakaunganidzwa zvoratidza kuti zviri kutengeswa. Zvuma zviripo zvimwe zvine ruvara rutema zvimwewo ndizvo zvine ruvara rwesirivheri . Mhete dziripo dzimwe dzine ruvara sirivheri neruvara rutema kwoitawo dzimwe dzine ruvara rwesirivheri chete.

Muti womumango wakabereka zvinodadisa. Une mashizha egirini. Muti uyu une mango dzine ruvara rwepepo dzakarembera. Pasi pane tsangadzi yegirini.

Chikwata chevatambi venhabvu vakapfeka zvakafanana kunze kwemumwechete anotambira pagedhi, anotambira pagedhi wakapfeka nhumbi ineruvara rwegirini nechekumberi nechekumashure ineruvara rutema kuzasi wakapfeka hembe ineruvara rutema. Vamwe vose vakapfeka hembe dzineruvara ruchena.

Mureza una mavara maviri akasiyana. Tichibva kumusoro tichienda kuzasi tinoona kuti mureza uyu une ruvara rwebhuruu kotevera ruvara ruchena. Tiri paruvara ruchena ipapo tinoona kuti mukati meruvara ruchena mune mifananidzo wenyenyedzi. Nyenyedzi idzi dzine ruvara rwebhuruu. Kuzasi kweruvara ruchena kunobva kwauya ruvara rwebhuruu zvakare.

Chinanasi chakadyarwa uye chinoratidza kuti chakanatsoguta mvura chakasvika. Chinerurava ruchena chobva chaita mavara matema. Nechekumusoro kwacho chineruva riripamusoro rineruvara rwegirini. Chinanasi ichi mashizha achona aneruvara rwegirini yakasvibira.

Chigayo chakakura chaiyo. Chine simbi dzakapendwa neruvara rwegirinhi. Nechepasi pane chigubhu chine ruvara ruchena. Zvinoratidza kuri chigayo ichi chinoshanda nemafuta emotokari.

Motokari doko dzine ngoro, motokari idzi dzinoratidza kuti dzinotakura vanhu pamwe nezvinhu zvakasiyana siyana, kune motokari iri nechekumberi ine ruvara ruchena kumashure yakatakura mavhiri emotokari koitawo dzimwe dzine ruvara ruchena dzakamira kumashure kwadzo kune rori iri kufamba, rori iyi inotakura zvinhu zvakasiyana siyana zvakare.

Nzvimbo inemaruva anoyevedza uye akanaka. Maruva aya anemashizha aneruvara rwegirini kobva kwaita maruva aneruvara rutsvuku. Koitawo mamwe maruva anemashizha egirini, kobva kwaita maruvara aneruvara rweyero. Nechemuzasi munoratidza kuti munetsangadzi irimo yakachekererwa zvakanaka. Tsangadzi iyi ineruvara rwegirini neruvara rwakachenerukira.

Shangu mbiri dzakatsvetwa pasi. Imwe inoratidza kuti ndeye kuruboshwe imwe ndeye kurudyi. Shangu idzi dzine ruvara rwebhuruu. Nechepamberi pane ruvara rwuchena. Nechekuzasi kunotsikira kwachona kune ruvara ruchena zvakare. Nechemukati dzine ruvara rwakachenerukira.

Vakomana varipakati pemutambo wenhabvu. Kumusoro vakapfeka zvitsvuku kuzasi vakapfeka zveyero. Koitawo vamwe kumusoro vakapfeka zveyero kuzasi vakapfeka zvichena.

Murume ari kufamba anoratidza kuti kune kwaari kuenda. Kumusoro akapfeka bhachi rine ruvara rutema, kuzasi akapfeka mutirauzi une ruvara rwegireyi. Mumaoko akabata bheki kurutivi rwumwechete. Bheki iri rine ruvara rwakachenerukira nebhandi rine ruvara rutema.

Mudhorobha mune vanhu vari kufamba. Vanhu ava vakapfeka zvakasiyana siyana. Kuna amai Vakapfeka hembe ine mavara mavara. Ine mavara matema nemavara machena. Kuzasi vakapfeka hembe ine ruvara rwutema kwoita amai vakabereka mwana. Vakapfeka hembe ine ruvara rwutsvuku. Vakabereka mwana nejira rine ruvara rwepingi.

Mukomana arimumvura aripakati pekudhikidha. Mumusoro make anoratidza kuti aneka ngowane kanoshandiswa nevanhu vanodhikidha kaneruvara ruchena. Mumusoro zvakare anoratidza kuti hana kusimira.

Mudziyo wekuridza unodanwa nezita rekuti kiyi bhodhi. Mudziyo uyu une ruvara rwuchena woita ruvara rwutema. Nechekumusoro unoratidza kuti une panoiswa mabhuku kana uchiridza paunenge uchiverenga.

Zvuma zvakaunganidzwa zvinoratidza kuti ndezve mhando imwe chete. Zvine ruvara rwesirivheri zvoita mabhora mabhora ane ruvara rweyero. Zvuma izvi zvakanaka chaizvo uye zvinoyevedza kuona.

Shangu imwechete inoratidza kuti ndeyemunhukadzi. Shangu iyi ineruvara rwutema nechepamusoro ineruvara rwutema nerwuchena. Shangu iyi yakavhurika kumashure.

Mutambi wenhabvu wakabata chipfuva senzira yekuremekedza rwiyo rwenyika. Murume uyu akapfeka hembe ineruvara rwe yero kumusoro. Hembe iyi neche pachipfuva ine mufananidzo we bhora .

Vasikana vanoita zvemakwikwi ekumhanya vakapfeka zvakasiyana siyana, mumwe akapfeka hembe ine ruvara rwegirini kumusoro kuzasi wakapfeka mutirauzi wakakwinyiwa une ruvara rwebhuruu mumusoro akapfeka ngowani ine ruvara rutema neruvara ruchena koitawo mumwe wakapfeka hembe ine ruvara rutsvuku kumusoro kuzasi wakapfeka mutirauzi wakakwinyiwa zvakare une ruvara rutsvuku murutivi mune mitsetse mitsetse ine ruvara rutema.

Chuma chakatsvetwa pasi chine ruvara rutema. Chakagadzirwa namabhora mabhora. Pakati pemamwe mabhora, pane simbi dzine ruvara rwesirivheri.

Shangu imwechete yakagadzikwa pasi shangu iyi inotaridza kuti ineruvara rwakachenerukira kunze nechemukati ineruvara rutsvuku kumberi kwayo inoratidza kuti ineruvara rwebhurauni.

Varume vaviri vanoita zvemutambo wekurwa, vakapfeka zvichena kumusoro nekuzasi, muchiunoma vakasungira bhandi rineruvara rwutema, bhandi iri rakanyorwa neruvara rweyero.

Nzvimbo ina madhaka akaunganidzwa uye namatombo. Nechaparutivi pane muti uripo. Muti uyu une mashizha ane ruvara rwegirinhi. Necheparutivi pane masora aripo zvakare ane ruvara rwebhurauni.

Chuma chakpfekedzwa chimudhori senzira yekushambadza. Chuma ichi chine mavara mavara. Chinemavara eyero, choita ruvara rwutsvuku, choita madodzi madodzi eyero akachenerukira.

Shiri yakamhara pasi yakasimudza mapapiro. Shiri ineruvara rutsvuku yobva yaita mavara machena anoonekera nechekure . Nechemuhuro mayo ineruvara ruchena rwakatsvukira. Ine muromo murefu uneruvara rutema.

Nzvimbo ine madhaka akaunganidzwa. Madhaka aripo mamwe aneruvara rutema koita mamwe aneruvara rwakachenerukira. Koita zvidhinha zvakamwararidzwa zvine ruvara rutsvuku. Nzvimbo iyi ino ratidza Kuti inoita zvekucherwa madhaka.

Mudzimai urikufamba. Wakapfeka hembe yakasonwa nejira rezambia. Hembe iyi ineruvara rutsvuku yobva yaita mavara mavara. Ina mavara mavara machena .kumusoro wakasungira dhuku . Dhuku rake rine ruvara rwe bhurauni. Kumakumbo wakapfeka shangu. Shangu dzake dzakavhurika kumberi nekumashure. Dzineruvara ruchena.

Mugwagwa unetara, murutivi momugwagwa mune motokari dzakamira koita vanhu varikuyambuka mugwagwa. Vanhu ava vakapfeka zvakasiyana. Kune mumwe akapfeka hembe ineruvara rwutsvuku kuzasi wakapfeka mutirauzi uneruvara rwutema, kutsoka wakapfeka shangu dzineruvara rwuchena. Kobva kwaitawo vamwe varikubvawo kune rumwe rutivi vakapfeka hembe dzakasiyana mukadzi nemurume.

Makarotsi akatsvetwa pasi anoratidza kuti ane hutano hwakanaka , makarotsi aya aneruvara rwerukanda rwemaranjisi, kumusoro kwawo anoratidza kuti achiine mashizha awo ayo ane ruvara rwegirini.

Mureza una mavara akasiyana siyana. Mureza uyu tichibva kumusoro tichienda kuzasi une ruvara rutsvuku woita ruvara ruchena kouya ruvara rutema. Rumwe ruvara rumwe norumwe ruri pamureza uyu rune zvarunoreva.

Bere mhuka yemusango ine mavara mavara. Nechepadundundu payo inotaridza kuti ine ruvara rwakasvibira. Nechekumashure tikatarisa tinoona kuti ine ruvara ruchena yoita madodzi madodzi matema.

Murume wakagerwa zvinonwisa mvura. Bvudzi rake rakanatsochekererwa zvakanaka. Pamusoro pakasiiwa bvudzi rakakura. Murutivi rwemusoro ndimo makanatsobviswa bvudzi zvekupedzeredza. Ndebvu dzake dzakachekererwa zvakanaka.

Madhadha matatu anoratidza kuti maviri akavata rimwechete ndiro rakasimuka. Madhadha aya anamavara-mavara. Aneruva rwuchena nechepadundundu. Nechekumusana anoratidza kuti aneruvara rwutema neruvara rwuchena.

Muna fesiti munowanzoitika zvinhu zvakawanda zvekuti zvinovaraidza vanhu. Vanhu vakamira vachivaraidzika nezviri kuitika. Vanhu ava vakapfeka zvakasiyana siyana. Vamwe ndovakapfeka hembe dzine ruvara rweyero kumusoro vamwe ndovakapfeka hembe dzine ruvara ruchena.

Musikana wakarukwa zvakanaka zvinonwisa mvura. Wakarukwa zvitema zvinoita sezvakati nyangarara asi zvakaitwa zvine unyanzvi uye zvimwe zvachona zvinoremberera nechekumberi.

Chikwata chevatambi vemutambo wekurwa vakapfeka zvakafanana vose vakapfeka zvichena muchiuno vakasungira bhadhe rinoruvara rutema bhadhe iri rakanyorwa namavara eyero.

Mabhuku emhando imwechete akaunganidzwa pamwechete. Ane mavara akasiyana-siyana. Ine ruvara ruchena, yobva yaita mavara-mavara matsvuku, mavara eyero, poita mavara epepuru.

Usavi hwakapakurirwa mundiro ine ruvara ruchena. Usavi uyu hunosanganisira supu ine ruvara rwutsvuku, kwoita mbatatisi imwechete. Koita zvakare nyama irimo inoratidza kuti yakanyatsotsvukira zvakanaka.

Mabhaketsi anonjenjemera ane ruvara ruchena. Ane mibato michena. Mabhaketi erudzi urwu anogona kushandiswa kuisira mvura kana kuisira hupfu. Kumberi tirikuona mabhaketi ane ruvara rwenhundurwa ane muvharo webhuru.

Imba yekutandarira yakashongedzwa zvakanaka. Imba iyi ine sofa retswanda nechepamusoro pesofa iri pane pane ruvara rutema rwakachenerukira pobva paita mapiro ane ruvara ruchena neruvara rwegirini.

Madzimai akagara nevana vaviri. Vana ava havana kusimira kumusoro, mumwe wachona ane zvuma muhuro. Zvuma izvi zvine ruvara rutsvuku, ruvara rwebhuruu neruvara ruchena, uyezve vana ava vanoratidza kuti vakayenzana.

Sango rine miti neuswa. Miti iripo ina mashizha ane ruvara rwegirini. Kwoita dzimotokari dziripo dzine ruvara ruchena. Uswa huripo hune ruvara rwakachenerukira. Hunoratidza kuti hwave kuda kunooma. Kwoitawo muti usina mashizha. Muti uyu angove matanda chete akamira.

Shangu yakagadzikwa pasi. Shangu iyi inetambo. Ineruvara rwepepuru, nechemurutivi yobva yaita madodzi-madodzi machena. Mukati mayo munoratidza kuti muneruvara rwepepuru mobva maita ruvara rwakachenerukira nechekuzasi.

Mhete dzemhando imwe chende asi dzina mavara akasiyana. Kumusoro kwadzo dzine ruvara rwesirivheri, nechekuzasi dzimwe ruvara rwutsvuku, dzimwe dzoita ruvara rwebhuru dzimwewo ndodzine ruvara rwutema.

Chikwata chevatambi venhabvu chakamira kuti chitorwe mupikicha chikwata ichi chakapfeka zvakasiyana siyana vamwe vakapfeka zvitema vamwe ndovakapfeka zvebhuruu vamwewo vari kumashure kune akapfeka zveyero mumakumbo zvakare vakapfeka zvakasiyana siyana vamwe vakapfeka shangu dzegirini vamwe vakapfeka dzitema vamwewo ndivo vakapfeka dzine ruvara rutsvuku.

Mudzimai anebvudzi rinoyevedza. Anoratidza kuti wakagadzirwa musoro nemushonga ndokubva bvudzi rake ranatsikamiwa zvakanaka uyezve bvudzi iri rakabva rapendewa neruvara rwepepoo. Necheparutivi pemusoro panoratidza kuti pakanatsovhurwa kanzira zvineunyanzvi.

Musikana wakagara pasi arikunyemwerera chaizvo. Mumusoro akapfeka dhuku rine ruvara rwe bhuru kuzasi akapfeka direzi rinemawokomapfupi direzi iri rineruvara rwegirini .Kumakumbo anoratidza kuti wakapfeka butsu dzakashama kumberi nekumashure dzineruvara rutema.

Mureza wenyika inonzi Bangladesh. Mureza uyu une ruvara rwegirini, nechemukati pakati pane denderedzwa rine ruvara rutsvuku. Mureza chinhu chinokosheshwa munyika zhinji.

Shangu imwechete yakatsvetwa pasi. Shangu iyi inoratidza kuti yakakwirira kumashure. Ine ruvara rwesiriveri. Nechekumberi ine ruvara rutema yobva yaita ruvara ruchena. Shangu iyi ndeemunhukadzi, mukati mayo ineruvara rwakachenerukira.

Mureza we Switzerland una mavara maviri akasiyana mureza uyu une ruvara rutsvuku wobva waita mufananidzo wemu chinjikwa nechepakati mavara aya nemu chinjikwa uyu zvakakosha kunyika yeSwitzerland uye zvine zvazvinoreva.

Shiri ine muromo murefu wakaita makwire dzike kwire dzike. Shiri iyi ine ruvara rutsvuku. Ina maziso ane ruvara rutema. Shiri dzakadai hadzingowanike wanike.

Shangu mbiri dzakatsvetwa pasi. Shangu idzi ndedze munhukadzi. Dzine ruchena neruvara wegirinhi neruvara rweyero. Nechepamusoro dzine mabhande maviri mabhande aya ane paanonokochekerwa.

Mureza una mavara akasiyana siyana. Mureza uyu tichibva kuruboshwe tichienda kurudyi une ruvara rwebhuruu kouya ruvara rweorenji kouya ruvara rweyero kouya ruvara rutsvuku. Mukati meruvara rutsvuku mune mufananidzo weshumba yakabata banga. Shumba iyi nebanga zvine ruvara rweyero. Kumusoro kune shizha rine ruvara rweyero kuzasi zvakare kune shizha rine ruvara rweyero.

Zvuma nemhete zvirikuratidza kuti zvirikutengeswa. Zvakaturikwa panzvimbo yekuti munhu wese anokwanisa kuona. Zvuma zvine ruvara rwegoridhe nemavara anopenyapenya. Mhetewo ndidzo dzine mavara akasiyana siyana dzimwe dzine ruvara rwesirivheri, dzimwe dzine ruvara rwegoridhe dzimwewo ndidzo dzineruvara rwutema.

Nguruve iri kufamba musango. Ine ruvara rutema namavara machena. Musango mairi munoratidza kuti mune uswa hune ruvara rwegirini kwoita miti ine ruvara rwegirini zvakare.

Vasikana vari pakati pekutamba bhora remaoko unodanwa nokunzi volleyball. Vasikana ava vakapfeka zvegirinhi kumusoro nekuzasi asi mumwe ndeakapfeka chikabudura chine ruvara rwuchena.

Mukomana mumwe chete nevasikana vaviri vakapfumbata zvibhagera vanhu ava vanoratidza kuti vanoita zvemutambo wokurwa, kumusoro vakapfeka zvichena nekuzasi, vakasungirira bhadji reyero.

Mudhorobha reHarare pedyo nemahofisi eZanu PF. Mune motokari dzirikufamba mumugwagwa. Motokari idzi dzine mavara akasiyana siyana. Dzimwe dzine ruvara rutema dzimwe dzine ruvara ruchena. Dzimwewo ndidzo dzine ruvara rwesirivheri.

Mapadza namabhemba zvakatsvetwa pasi mabhemba anoratidza kuti kumberi kwawo aneruvara rwesirivheri, badza kumberi kwaro rine ruvara rutema kumupini waro rine ruvara rwebhurauni.

Mukomana wechidiki anoratidza kuti mutambo webhora rinodanwa nezita rekuti bhasiketibho. Mukomana uyu wakapfeka vhesi tsvuku uye wakabata bhora rebhasiketibho rineruvara rwebhurauni. Bhora iri rakanyorwa namavara machena pamwe nemavara matema.

Nzvimbo iri kutengeswa chibage chakagochwa. Pakaiswa majanga echibage anoratidza kuti inzira yokushambadza. Majanga echibage aripo anoratidza kuti manyoro ane mashizha ane ruvara rwegirinhi kwoita nechekumberi kune bundo ririko rine ruvara rwegirinhi kwoita mahuswa anoratidza kuti akunooma.

Mureza wenyika yenyika yeCameroon inowanika muAfrica. Mureza uyu une ruvara rweginhi kwekutanga tichibva kurubhoswe poita ruvara rutsvuku pakati pouya ruvara rweyero. Nechepakati pane ruvara rutsvuku pane mufananidzo wenyenyedzi uripo. Mufananidzo uyu une ruvara rweyero.

Mureza unoratidza kuti uri kubhururuka uri muchadenga. Une ruvara rwebhuruu neche pakati unoratidza kuti une mufananidzo wenyenyedzi. Mufananidzo uyu une ruvara rwuchena.

Zvuma zviri kutengeswa zviri mumapepa anonjenjemera. Zvakafanana kumusoro asi kuzasi zvinozosiyana mifananidzo yakaiswa pazviri. Zvose zvuma izvi zvine ruvara rwegoridhe. Nechekuzasi chimwe chine mufananidzo werudo chimwewo chine mufananidzo wemavara C wakaiswa pachiri.

Sitepura inoshandiswa kubatanidza mapepa kana mabhuku. Ineruvara rwebhuruu nechemukati inesimbi ineruvara rwesirivheri. Inoshandiswa muzvikoro kana mumahofisi nevanhu vakasiyana-siyana.

Badza nefoshoro zvakatsvetwa pasi badza rine ruvara rwutema nechekumusoro robva raita mupini une ruvara rwebhurauni rwakachenerukira, foshoro iri parutivi ine ruvara rwutema kumusoro.

Shangu mbiri dzakatsvetwa pasi. Shangu idzi pamusoro padzo dzina mavara e bhuruu. Nechekurutivi dzina mavara matema, mavara matsvuku. Koita mukati dzine ruvara rutema neruvara ruchena.

Mudzimai wakarukwa musoro zvakanaka. Wakarukwa madhirehdi achiremberera. Nechekumusoro madhiredhi aya anonokwira kumusoro akasungwa ari pamwe chete obva anorembedzwa kumashure zvakare. Nechemuzasi memadhiredhi mune mabhora akasungirirwamo. Mabhora aya ane ruvara ruchena.

Musika unotengesa shangu dzakasiyana siyana. Dzimwe dzeshangu dziri pamusika apa dzinoratidza kuti ndidzo dziya dzinodanwa kunzi mapata pata nevazhinji. Shangu idzi dzine ruvara rwakasiyana siyana. Dzimwe dzine ruvara rwedenga dzimwe dzineruvara rwenhundurwa koitawo dzimwe dzine ruvara rwebhuru. Dzizhinjiwo zvakare dzine ruvara rutema.

Mukomana wechidiki wakagara pamusoro pemudhuri. Kumusoro anoratidza kuti wakapfeka hembe ineruvara rwutema. Pamberi pehembe iyi paneruvara rwuchena, kuzasi wakapfeka chikabudura chineruvara rwutema. Mumaoko wakabata foni, foni iyi ineruvara rwutema, kumashure kwayo ineruvara rwuchena.

Makotopeya maviri ari mumuti anoratidza kuti haana kunyanyo kukura. Ane ruvara rwegirinhi. Mashizha emakotapeya ane ruvara rwegirinhi zvakare. Makotapeya anopa hutano uye anokurudzirwa kudya.

Mabhanana arimumuti wemubhanana . Anoratidza kuti akanyatsobereka zvakanaka uye akaibva. Mabhanana aya aneruvara rweyero, koitawo mamwe ane ruvara rweyero, nechekusoro aneruvara rwegirinhi.

Ruva riri mugaba. Rinamashizha egirinhi namaruva ruva ane ruvara rwutsvuku. Gaba iri rine ruvara rwuchena. Mukati munoratidza kuti mune dhaga raka svibira.

Chitoro chinotengeswa midziyo yekushandisa pamusha. Midziyo iyi inosanganisira mapadza, mapiki namabhidha. Midziyo iyi ine ruvara rwakafanana. Nechekuzasi kwemupinyi kune ruvara rwakachenerukira. Kumusoro kune ruvara rwakaita bhurawuni.

Kudya kwakanaka kwakaiswa mundiro ine ruvara ruchena. Kune nyama inoratidza kuti inyama yehuku yakanatso tsvukira asi imwe inoratidza kuti yange yakundotsva ine mavara matema. Koita madomasi ari necheparutivi. Madomasi akachekwa akaiswa parutivi ane ruvara rutsvuku. Nechepazasi pane muriwo uripo muriwo uyu une ruvara rwegieinhi.

Muchina unoshandiswa kudirisa zvinwiwa zvinotapira. Muchina uyu unotaridza kuti una paviri panogona kubuda nezvinwiwa izvi. Nechekuzasi unotaridza kuti une ruvara ruchena.

Chipikiri chinoshandiswa kuboora magirazi. Chine ruvara rwesirivheri nechekuzasi chacho chinoratidza kuti chine muromo unenge wepfumo. Bhokisi rachona rine ruvara rutema rwakanyorwa namavara machena nechirungu pamwe chete nechichayina.

Chigiredha chiripakati pekushanda. Chinoratidza kuti chirikugadzira mugwagwa. Chineruvara rwe yero nechekumusoro chineruvara rutema . kuzasi chine simbi inotenderera inomira samavhiri. Simbi iyi ineruvara rutema.

Tara yakanatsogadzirwa zvakanaka. Tara iyi ine ruvara rwakachenerukira uye nechemurutivi munoratidza kuti muna mauswa. Mauswa aya anoonekera nechekure. ..

Muti wemugwavha unoratidza kuti una magwavha akameramo. Muti uyu unamashizha e girinhi. Magwavha arimo anoratidza kuti haasati aibva achiri akaita girinhi.

Shiri ine chimiro chinoshamisa chaizvo. Nechekumashure kwayo kuminhenga ine ruvara rutema. Nechekuzasi yobva yaita ruvara rwakachenurukira. Inobva yaita chirebvu chakakura, chakafuta chine ruvara rutsvuku nemavara mavara matema. Muromo wayo murefu une mavara machena.

Chuma nemhete zvakapfekedzwa pachimudhori senzira yekushambadza, chuma chinoenderana nemhete nekuda kwemavara akangofanana zvichireva kuti zvinhu izvi zvinofambidzana pakupfekwa, chuma chine ruvara rwesirivheri kumusoro chobva chaita mavara mavara nechekuzasi china mavara eyero mavara ebhurawuni namavara machena mhetewo dzine ruvara rwesirivheri neche kumusoro kuzasi chobva chaita mavara mavara.

Twiza yakamisa musoro. Twiza iyi ine mavara mavara. Ine ruvara rwebhurauni namavara machena. Nechekumusoro ine tunhu tuviri tunenge nyanga. Tunhu utu tune ruvara rwebhurauni nerutema. Maziso ayo ane ruvara rutema.

Mudziyo unoshandiswa navana vadiiki varikudzidzira kunyora. Vanokwanisa kunyora vachidzima panguva yavanenge vachidzidzira. Mudziyo uyu kunze uneruvara rwepingi mukati uneruvara rwuchena. Nechekuzasi unemufananidzo wemba nemunhu.

Hembe dzina mavara akasiyana-siyana. Hembe idzi dzinopfekwa nevanhurume. Dzina mavara anosanganisira mavara ebhuruu kwoitawo imwe ina mavara - mavara. Ina mavara ebhurauni yoita mavara eyero namavara eorenji. Imwewo inamavara ebhurauni yoitawo ruvara rwebhuruu neruvara rwuchena.

Mudzimai ari kufamba wakapfeka hembe ine ruvara rweorenji. Nechemukati mehembe iyi munoratidza kuti akapfeka hembe ine ruvara ruchena. Mumaoko akapfeka chiringazuva. Kutsoka wakapfeka shangu dzine ruvara rutema neruvara ruchena kwoitawo mukomana ari kufambawo mumugwagwa akapfeka hembe dzitema nechekumashure yakanyorwa neruvara ruchena.

Mukomana anoratidza kuti akamira pamudhudhudhu. Kumusoro akapfeka hembe yegireyi kuzasi wakapfeka mutirauzi une ruvara rwebhuruu. Kumakumbo wakapfeka shangu dzine ruvara ruchena dzakavhurika kumashure.

Midziyo inoshandiswa kuita mabasa amaoko pamba. Unosanganisira demo nebadza. Zvine ruvara rwakangofanana. Mupinyi une ruvara rwebhurauni koitawo simbi yekumusoro ine ruvara rwesirivheri ina madodzi madodzi matema.

Mudhorobha reHarare munoratidza kuti munedzimba dzemudurikidzanwa. Dzimba idzi dzinamavara akasiyana, dzimwe dzineruvara rweyero dzimwe dzineruvara rwuchena, nechemuzasi kune ruvara rwebhurauni. Koita dzimotokari dzakamira nechemurutivi. Motokari idzi dzinamavara akasiyana, kuneimwe ineruvara rwesirivheri imwe ineruvara rwutema.

Shangu mbiri imwe yekuruboshwe imwe yekurudyi. Shangu idzi kumusoro dzineruvara rweyero dzobva dzaita tambo dzineruvara rwutema. Nechemurutivi dzine mutsetse mutsetse ineruvara ruchena. Mukati madzo dzineruvara rwutema.

Magumbezi akayanikwa, magumbezi aya ane mavara akasiyana .Kune rimwe rine mavara mavara rine mavara ebhurauni nemavara matema nemavara machena koitavo rimwe gumbezi rine mavara egirini neruvara ruchena.

Mufananidzo weshiri ,shiri iyi inemembava ebhurawuni. Yoyita ruvara rwenundurwa nechepadundundu payo. Kumuromo kwayo ineruvara rwenundurwa zvakare. Nechekumaziso ineruvara rwenundurwa.

Varume vaviri vari pakati pemutambo wekurwa ari kurudyi wakapfeka mutirauzi webhuruu kumusoro wakapfeka hembe chena ine bhande muchiuno rebhuruu mumwe wachona wakapfeka zvichena nebhande rine ruvara rutema nechekumusoro zvaakapfeka zvichena zvine mapendekete ane mavara mavara.

Musikana anotamba mutambo wenhabvu. Wakapfeka hembe ine ruvara rwegirinhi. Yoibva yaita madodzi dzodzi eruvara rwegirinhi anooneka nechekure. Nechepamberi yakanyorwa neruvara rweyero uyezve ine mufananidzo wemureza weZimbabwe nechepadundundu

Shangu yakagadzikwa pasi iri imwe chete. Shangu iyi ine ruvara rwebhurawuni yobva yaita mabhande ane ruvara rwebhurawuni. Mukati mayo ine ruvara rutema. Necheparutivi ine simbi ine ruvara rwesirivheri.

Mutambi wenhabvu wakapfeka hembe ineruvara rwutsvuku nechekumusoro inamaoko mapfupi, nechemumapendekete ine mitsetsemitsetse michena. Kuzasi wakapfeka chikabudura chineruvara rwutsvuku nechemurutivi chine mutsetsemutsetse muchena.

Mapiki maviri akagadzikwa pasi anoshandiswa kutimba. Mapiki aya aneruvara rwutema neruvara rwakachenerukira nechekusimbi kwachona kunotimba. Kumusoro kwachona aneruvara rwebhurauni yakachenerukira.

MuHarare muna festi vanhu vakawungana varikuona munhu anoita zvekuparidza. Pane vanhu vakapfeka zvakasiyana siyana. Vamwe vakapfeka hembe dzine ruvara ruchena vamwe ndoo vakapfeka hembe dzine ruvara rutema. Pane masipika aripo ane ruvara rwutema arikushandiswa kuti vanhu vanyatsonzwa zviri kutaurwa.

Tomatisi rakatsvetwa pasi. Rinoratidza kuti rakaibva. Nechekumusoro richirine dzinde rinoenda kunamai vacho. Dzinde iri rine ruvara rwegirini. Iro domasi iri rine ruvara rutsvuku.

Rambi ririkufuta zvichireva kuti rakabatidzwa. Rinechigubhu kuzasi. Chigubhu ichi chineruvara rwuchena uye chinonjenjemera. Kumusoro kunesimbi ineruvara rwesirivheri. Kumusoro kwesimbi ineruvara rwesirivheri kunoratidza zvakare kuti kunesimbi ineruvara rwegoridhe. Kumusoro kwachona ndiko kunemoto urikufuta.

Mureza unemavara akasiyanasiyana unokuratidza kuti urimushadenga. Tishibva kumusoro tichiyenda kuzasi mureza uyu uneruvara rusvuku kotevera ruvara ruchena. Paneruvara ruchena ipapo panemufananidzo wemuti uneruvara rwe girirni. Kuzasi kunibva kwaita ruvara rusvuku zvakare.

Nzvimbo inotengeswa zvuma nemhete zvemhando yakasiyana siyana. Zvimwe zvezvuma zviri kutengeswa nemhete dzirimo dzine ruvara rwegoridhe, zvimwewo ndizvo zvine ruvara rwesirivheri.

Mabhanana ari mundiro akatsvetwa pasi. Ndiro iyi ine ruvara rwutsvukU. Mabhanana arimo ane ruvara rwe yero nemavara-mavara matema.

Muchina wechimanje manje unodanwa nezita rekuti omaron. Muchina uyu basa rawo nderekuongorora BP yevanhu. Muchina uyu unogona kuwanika mudzimba kune avo vanoda kuzviongorora BP pachavo kana muzvipatara.

Shangu yemunhukadzi imwechete. Inoratidza kuti yakakwirira nechekumashure kumberi ndobva yaita seinonodzikira. Shangu iyi mukati ine ruvara ruchena kunze ine ruvara rwakada kurerekera kuyero bhuti yakachenerukira.

Zvuma nemhete zvakawaridzwa pasi senzira yekushambadza. Zvuma nemhete zvakakosha sezvo zvichiita kuti munhu aonekere. Zvina mavara akasiyana siyana. Mamwe emavara arikuoneka pazvinhu izvi anosanganisira mavara matema, matsvuku namavara machena.

Vanhu vechitendero chechiMoslem vakaungana. Vakapfeka hembe dzine ruvara ruchena. Nechekumberi kune mudhuri une ruvara rwebhuru namavara egoridhe. Nechepamusoro pakanyorwa pachiMoslem namavara machena.

Mufananidzo wechimwe chipenga chedandemutande chinonzi zoom. Chine ruvara rwebhuru. Nechepakati pakanyorwa kunzi Zoom nemavara machena. Zoom inoshandiswa kuita musangano nevanhu vari kure panguva imwe chete.

Mudzimai wakamira wakapfeka dhirezi rine ruvara rwembada, dhirezi iri rina mavara machena namavara matema nechemuruoko wakabata bheke, bhege iri rine ruvara rutema akabata zvakare nhare mbozha, nhare mbozha iyi ine ruvara rutema zvakare.

Chimudhori chakapfekedzwa rokwe refu senzira yekushambadza . Nechekumberi kwaro rinoratidza kuti rine ruvara rwe ruva , rine ruvara rwe bhuruu kunze mukati robva raita ruvara rwe pingi. Necheparutivi runobva raita zvakare ruvara rumwe zve rwe ruva neruvara rwe pingi. Nechemukati mune ruvara rwe yero koita ruvara ruchena.

Mhiripiri yakadyarirwa musaga, mhiripiri iyi inoratidza kuti ichangobva mukudiridzwa nokuti ine mvura pamusoro ina mashizha ane ruvara rwegirini uye mhiripiri iyi ine ruvara rwegirini.

Zvikwata zviviri zvinoratidza kuti zviri kukwikwidzana pamutambo wenhabvu. Chimwe chikwata chinoratidza kuti chakapfeka hembe dzegirini, chimwewo ndicho chakapfeka hembe tsvuku kumusoro kuzasi chakapfeka chikabudura chebhuruu.

Mureza unoratidza kuti kumusoro une ruvara rwebhuruu kuzasi uneruvara rutsvuku, mukati muneruvara rwebhuruu unoratidza kuti wakaita mavara-mavara eyero.

Chipembenene chine mavara mavara chakamira. Chine mavara machena, mavara matsvuku nemavara eyero. Makumbo achona ane ruvara rwakada kutsvuka. Nechekumberi chinoita sechine nyanga mbiri dzine ruvara rwutsvuku.

Shangu imwechete inoratidza kuti ndeyemwanasikana wechidiki. Shangu iyi mukati ineruvara rwenhundurwa , kunze ineruvara rwakarerekera kupepuru.

Pachikoro chinoratidza kuti papuraimari. Pane vana vakawanda uye pane midhuri inoratidza kuti makirasi. Makirasi aya aneruvara rwuchena, kumusoro aneruvara rutsvuku.

Nzvimbo iyi yakavakwa nokushongedzwa zvakanaka. Nzvimbo iyi yakavakwa mudhuri une ruvara rwebhurauni ina mavara machena. Nechekumusoro kwemudhuri kune muchingwa uriko unoratidza kuti une ruvara rwakachenerukira. Kuzasi kune zviringa zuva zviriko zvine ruvara ruchena zvakare.

Zvikwata zviri zvakapfeka zvakasiyana zvinoda kutamba mutambo wenhabvu. Zvikwata izvi kunoti chikwata chakapfeka hembe dzine ruvara rwebhuru. Hembe idzi dzakapfekwa kumusoro dzakanyorwa nechepamberi nemavara matema. Kuzasi chakapfeka zvikabudura zvine ruvara rutema. Koita chikwata chakapfeka hembe dzine ruvara rutsvuku kumusoro nekuzasi.

Mombe inoratidza kuti yakawondoroka. Mombe iyi inoratidza mabonzo akabuda nechekumashure. Ine ruvara rutsvuku yobva yaita madonzi-madonzi machena. Mombe iyi ine nyanga.

Chima chemuhuro chakatsvetwa pasi. Nechekuzasi chine mavara mavara. Chine ruvara rwebhuru, neruvara rutsvuku neruvara rwe yero. Nechekuzasi chine ngetani iripo. Ngetani iyi ine ruvara ruchena.

Shangu yemunhukadzi yebhuruu. Yakanyorwa neruvara rwegoridhe kana kuti ruvara rwenhundurwa kuti KDWA. Pamusoro payo ine simbi ine ruvara rwegoridhe.

Mudziyo inoshandiswa pakudzima kana munhu kanganisa achinyora nepenzura, mudziyo uyu unemavara akasiyanasiyana, umwe uneruvara rutsvuku nerivara rutema poitawo umwe uneruvara rwuchena.

Abhatafurayi matatu ari padanda rine ruvara rwegirinhi. Mabhatafurayi aya ane ruvara rwegirinhi namavara mavara machena. Nechekumberi anoratidza kuti ane ruvara rwebhurawuni rwunobudikira anoita kunge maziso robva raita tunyanga tuviri.

Dhirezi remwanasikana rakaiswa pasi. Dhirezi iri runeruvara rwegirini robva raita mavara-mavara machena anoonekera nechekure. Nechepakati munemufananidzo weshizha. Shizha iri runeruvara rwebhuruu nechekumusoro zvakare kune mufananidzo weshizha rineruvara rwebhuruu nerwutsvuku.

Mureza une mavara akasiyana siyana. Tichibva kumusoro tichienda kuzasi mureza uyu une ruvara rwuchena kwouya ruvara rwegirinhi kwouya ruvara rwutsvuku. Mavara aya ane zvaanomirira pamureza wese.

Chuma chakatswetwa pasi chakagadzirwa sengetani dzakabatana batana. Chuma ichi chine ruvara rwesirivheri uye chinopenya. Nechemuzasi kune tungetani twakabatanidzwa tudiki tune ruvara rwesirivheri zvakare.

Munhandare yemutambo hwenhabvu unoratidza kuti unevanhu vakawanda varimo. Kune vanhu varikuona mutambo koitawo vatambi, vatambi vakapfeka zvitsvuku koita varikuonawo mutambo vakapfeka zvakasiyana siyana koitawo vatambi verimwe rutivi vakapfeka zveyero.

Makombiyuta ari munzvimbo imwe chete akanatsorongedzwa zavakanaka. Zvinoratidza kuti nzvimbo iyi munoitirwa zvechikoro. Kombiyuta yega yega ine chigaro chayo. Makombiyuta aya ane ruvara rutema. Mamwe akadzimiwa asi mamwe akatungidzwa.

Vanasikana vechidiki vanoratidza kuti chikwata che mutambo we valley ball. Vakamira nemudzidziisi wavo we valley ball. Vasikana ava kumusoro vakapfeka hembe dze ruvara rwe bhuruu. Kuzasi vakapfeka zvakasiyana- siyana. Vamwe ndovakapfeka tumutodo tweruvara rutema vamwe wo vakapfeka tumutodo tweruvara rwe bhuruu.

Mudzimai wechidiki akamira akapfeka rokwe refu wakapendekera bhegi. Wakapfeka hembe yebhuruu. Nechemurutivi hembe iyi inoratidza kuti ine mashizha mashizha machena. Bheke raakapendekera rinoratidza kuti rine ruvara mavara.

Mudzimai wakafuratira anoratidza kuti kune kwaari kuenda. Mudzimai uyu akapfeka hembe yakasonewa nejira rezambia. Hembe iyi ine ruvara rwebhuruu yoita mavara eyero. Nechemumaoko inoratidza kuti ine maoko mapfupi ane ruvara rwebhuruu.

Shangu imwe chete inoratidza kuti ndeye munhukadzi. Shangu iyi yakavhurika kumberi nekumashure. Nechemukati ine ruvara rwakachenerukira. Pamusoro ine mavara mavara. Ine ruvara rwuchena neruva rwutema.

Shangu mbiri dzinoratidza kuti imwe ndeyekuruboshwe imwe ndeyekurudyi. Shangu idzi dzine ruvara rwutema. Nechemukati dzineruvara rwakachenurikira. Mukati makanyorwa nemavara madiki machena.

Shangu mbiri dzinoratidza kuti imwe ndeye kuruboshwe imwe ndeye kurudyi. Shangu idzi dzine tambo dzine ruvara rweyero. Nechekuzasi dzinoratidza kuti dzine ruvara ruchena neruvara rwegireyi koita ruvara rwebhurawuni nechekumashure. Mukati madzo mune ruvara ruchena. Uye shangu idzi dzinoratidza kuti dzasakara nekuti dzakubuda madhumbu mukati ekuratidza kuti dzabvaruka.

Shangu dzakatsvetwa pasi. Shangu idzi dzakafanana mhando yadzo. Kunze dzine ruvara rwakachenerukira. Mukati dzinoratidza kuti dzose dzine ruvara rwepingi. Shangu idzi pamusoro padzo pane panonamwa nekunamanhurwa.

Mhete yemumaoko iri mukabhokisi kayo. Iri munzvimbo mekuti yakanyura ichisiya chimwe chipenga. Mhete iyi ine ruvara rwegoridhe. Nechepamusoro inoratidza kuti ine mufananidzo weruva. Pakati peruva iri pane mavara-mavara machena namavara egoridhe.

Vanhu vanoita zvemutambo wokumhanya. Vakapfeka zvakasiyana. Kune vakapfeka zvebhuru koitawo vakapfeka zvine ruvara rutsvuku. Kuzasi wakapfeka chikabudura chine ruvara rutema.

Chidenderedzwa chakashongedzwa namabharuna akasiyana siyana. Pana mabharuma matsvuku mabharuma machena pobva paita tambo yakaita ruvara rwuchena neruvara rwegoridhe.

Musikana wechidiki. Wakamira pedo nemota. Wakarukwa zvinonwisa mvura. Zvaakarukwa zvakanoti tsepete nemusosro ndokubva zvanosiyana kumapeto.

Chimudhori chakapfekedzwa rokwe refu rine maoko marefu. Rokwe iri rine mavara mavara. Rine mavara ebhuruu, mavara machena namavara matsvuku. Nechepamberi pane madenderedzwa aripo, madenderedzwa aya ane ruvara rwepepuru mukati mawo mune ruvara rutsvuku. Mumusoro macho chakapfekedzwa dhuku, dhuku rine ruvara rutsvuku.

Mudzimai anoratidza kuti wakarukwa zvinomwisa mvura Wakaiswa madhiredhi ane ruvara rwebhurauni ndobva aita karuvara katema kari kubudikira. Mudzimai uyu anoratidza kuti akanyatsobatwa bvudzi rake zvakanaka.

Musikana wakapfeka hembe ineruvara rutema yobva yaita mavara-mavara akanyorwa, Mavara aya aneruvara rwegirini, ruvara ruchena neruvara rutsvuku. Mukati mehembe iyi akapfeka kahembe kadiki kaneruvara ruchena kanosiya dumbu riripanze. Kuzasi akapfeka hembe ineruvara rwebhuruu.

Nzvimbo ina mazitombo ine mauswa nebundo. Nzvimbo iyi ine miti zvakare. Miti iripo ine mashizha ane ruvara rwegirini. Mazitombo ane ruvara rwakachenerukira. Bundo riripo rinoratidza kuti rimwe rachona rava kuda kunoona. Rine ruvara rwebhurauni.

Zvinyoreso zvakaiswa mumapepa. Zvinyoreso izvi zvinoshandiswa kupenda kana munhu achinge adhirowa. Zvina mavara akasiyana siyana. Zvimwe zvine ruvara rwegirini, zvimwe zvine ruvara rutsvuku zvimweo ndizvo zvine ruvara rweyero.

Chikwata chevasikana chiri pakati pekutamba mutambo webhora remaoko unodanwa nezita rokuti vhoribho. Chimwe chikwata chakapfeka hembe dzine ruvara rwegirinhi kumusoro nekuzasi. Chimwewo ndicho chakapfeka hembe dzine ruvara rwuchena kumusoro nekuzasi.

Mabanana anoratidza kuti akaibva. Mabanana aya ane ruvara rweyero obva aita mavara mavara matema. Uyu muchero unonaka uye unokurudzirwa nezveutano kudya.

Mango dzakaita mavhu namarara, dzimwe dzakaiswa mudhishi dzimwe dzakangozara pasi, mango idzi dzinoratidza kuti dzizhinji dzacho dzakaibva, dzakaibva ndidzo dzine ruvara rwenhundurwa dzakaita kauganga ndidzo dzine ruvara rwegirini.

Nzvimbo inevanhu varikufamba ine dzimba dziri murutivi. Vanhu varikufamba pane akapfeka hembe ineruvara ruchena kumusoro kuzasi akapfeka mutirauzi rine ruvara rutema. Poita dzimba dziripo pane imba ine ruvara rwuchena nechekumusoro kuzasi ine ruvara rutsvuku.

Vasikana vanoratidza kuti vanoita zvemutambo wekarati. Mumwe wakapfugama mumwe wakamira. Vakapfeka zvakafanana. Vese vakapfeka zvichena. Muchiuno vakasungira bhande rineruvara rweyero.

Mufananidzo wechimwe chipenga chedandemutande chinoona nezvekufambiswa kwemashoko chinonzi Facebook messenger , mufananidzo uyu une ruvara ruchena nechepakati wobva waita ruvara rwebhuruu neruvara ruchena.

Mukomana wakapfeka hembe ine ruvara rwebhuruu ine maoko marefu uye hembe iyi yakareba zvekusvika kumabvi. Akapfeka mutirauzi zvakare une ruvara rwebhuruu. Kutsoka wakapfeka shangu dzine ruvara ruchena.

Shangu mbiri dzinoratidza kuti imwe ndeye kurudyi imwe ndeye kuruboshwe. Shangu idzi dzine ruvara ruchena. Dzine tambo dzine ruvara ruchena zvakare. Nechemurutivi dzine ruvara rweyero neruvara rwegireyi.

Dzimba dzinoratidza kuti dzirikapati pekuvakiwa hadzisati dzapera. Asi dzinotaridza kuti dzichange dzakanaka. Dzimba idzi dzineruvara ruchena, koita nechepamusoro dzinoratidza kuti hadzisati dzavanedenga imwe yachona. Asi panoratidza kuti pavapedyo nekuturikwa denga. Koita irinechomurutivi inoratidza kuti ine denga rineruvara rwutsvuku.

Maturusa akasiyana siyana anosanganisira mapinjisi nezvinoongorora kufamba kwemagetsi. Necheparutivi pane chinyoreso nepekunyorera. Zvinhu izvi zvine mavara akasiyana siyana. Pinjisi ine ruvara rweorenji yoita ruvara rutema nechekuzasi kumubato. Kumusoro ine ruvara rwesirivheri. Chinoona kufamba kwamagetsi chine ruvara rutsvuku chobva chaita ruvara rutema.

Nzvimbo inokwirirwa mabhazi. Nzvimbo iyi inavanhu vakasiyana-siyana varikufamba. Pane murume wakapfeka hembe ineruvara rutsvuku neruva rwuchena neruvara rwebhuruu, kuzasi wakapfeka mutirauzi uneruvara rutema koita mudzimai arikufamba wakapfeka hembe yeyero.

Mhiripiri yakabereka zvakanaka chaizvo. Panoratidza kuti pane mhando mbiri dzemhiripiri dziripo. Mhiripiri idzi kune ine ruvara rutsvuku kwoita inoita ruvara rweyero. Kumashure kune mhiripiri dziriko dzisati dzasvika dzine ruvara rwegirinhi.

Motokari iri kubuda panzvimbo pane dzimotokari dzakawanda. Zvinoratidza kuti panzvimbo iyi panogona kunge pachiitwa zvakasiyana siyana. Mota iri kubuda ine ruvara rutsvuku. Nechepamberi pane kebhini iripo ine ruvara rwebhurauni neruvara rutema.

Vakomana vaviri vakapfeka zvichena kumusoro. Vakabata menduro dzegoridhe. Varikuratidza kuti vakunda mumakwikwi avanganga vachiita.

Dhorobha rine midhuri yakadurikidzanwa. Umwewo mudhuri uripo unedenga rine ruvara rutsvuku kuzasi wakapendwa neruvara rweyero . Muzasi mune motokari dzirimo, motokari idzi dzinoratidza kuti dzine ruvara ruchena. Imwe ine ruvara rutema.

Shangu dzemwana mudiki. Shangu idzi dzinoratidza kuti dzineruvara ruchena dzoita tumutsetse mutsetse twe bhurawuni. Mukati dzinoratidza kuti dzineruvara rwebhurauni ndokubva dzanyorwa neruvara rwuchena.

Pa "Joiner City" muHarare pane motokari dzakasiyana- siyana. Dzimwe motokari dzine ruvara ruchena dzimwewo ndodzine ruvara rutema. Panzvimbo pa " Joiner City" apa pakanyorwa kunzi "Joiner City" neruvara rutema. Mudhuri wacho wakapendiwa noruvara rwakachenerukira.

Mudzimai wakamira wakapfeka hembe ineruvara rwebhuruu kuzasi wakapfeka hembe ineruvara rutema. Koita mukomana wechidiki wakapfeka hembe ineruvara rweorenji kuzasi wakapfeka chikabudura chineruvara rwakachenerukira. Koita musikana wechidiki zvakare kumusoro wakapfeka hembe ineruvara rutsvuku nechemumapendekete ineruvara ruchena, kuzasi wakapfeka hembe ineruvara rutema. Kumashure kwazvo kunoratidza kuti kunehembe dzakayanikwa.

Motokari dzimwe dzakamira dzimwe dzinoratidza kuti dzine kwadziri kuenda. Dzakamira dzimwe dzine ruvara ruchena dzimwe ndidzo dzine ruvara rwesirivheri. Koita iri kufamba ine ruvara ruchena. Nechemurutivi munoratidza kuti mune midhuri yemudurikidzanwa. Midhuri iyi ine mavara akasiyana siyana. Umwe une ruvara rwepingi imwewo ndiyo ine ruvara rwakachenerukira.

Shangu ine ruvara ruchena shangu iyi inoratidza kuti gumbo rinenge rakashama kumashure. Ine ruvara rweyero nechekumashure zvakare mukati ine ruvara ruchena.

Shiri inowanikwa kunzvimbo dzakaita sena Australia nana Guinea. Shiri iyi ineruvara rwuchena. Musoro wayo inamanhenga aneruvara rweyero. Kuzasi inebesu rineruvara rweyero zvakare.

Zvinyoreso zvakasiyanasiyana. Zvinyoreso izvi zvine mavara akasiyana. Zvimwe zvine ruvara rweorenji, zvimwe zvine ruvara rutsvuku, koitawo zvimwe zvine ruvara rwegirini nezvimwewo zvitema. Zvinyoreso izvi zvine bhatani riri kumashure rinodzvanyiwa kuti chinonyora chibude kana kudzokera mukati.

Zvuma nemhete zvirikutengeswa. Zvinamavara akasiyana siyana. Uye zvimwe zvakarongedzerwa pazvidhori. Zvinamavara esirivheri, zvimwowo ndozvinamavara egoridhe. Zvinoratidza kuti zvinodhura uye zvakanaka.

Ndiro yakatsvetwa pasi, ndiro iyi ineruvara rwuchena nechepakati payo inemufananidzo uripo uneruvara rwebhuruu neruvara rweyero neruvara rwutsvuku. Mumukombero wendiro iyi munamavara-mavara anoti mavara ebhuruu nemavara machena.

Midziyo yekushandisa muzvikoro pamwe nemumahofisi. Midziyo iyi inosanganisira mafaira nezvinyoreso. Pane zvinyoreso zvina mavara akasiyana-siyana. Zvimwe zvinyoreso zvine ruvara rweyero zvimwe zvine ruvara rwebhuruu zvimwe zvine ruvara rutema. Kwoitawo mafaira ane ruvara rutsvuku ruvara rwegirini neruvara rwebhuruu.

Nzvimbo yakashongedzwa zvakanaka inegaba rakaiswa maruva, gaba iri rine ruvara rutsvuku. Maruva arimugaba aneruvara rwegirini. Pasi panoratidza kuti pakaiswa mataira, mataira aya aneruvara ruchena uye anopenya zvikuru.

Hohwa hunoyevedza zvikuru hunoratidza kuti hwakabuda zvakanaka, hune ruvara ruchena woita kakusvibira kari kure kure hohwa muriwo unovaka hutano.

Varume vari pakati pemutambo webhora ramaoko, ari pakati wakabata bhora rine ruvara rwebhuruu iye wakapfeka hembe ine ruvara rutema yakachenurukira kuzasi wakapfeka chikabudura chine ruvara rwakachenurukira zvakare, vamwewo ndivo vakapfeka hembe dzakafanana neumwe ari pakati wakabata bhora asi vakaisa zvimabhibhi pamusoro zveyero.

Ngoro yerori yakareba inoratidza kuti ine ruvara rwebruu nechemurutivi nemavara machena nechekumasure kune simbi dzakamira simbi idzi dzine ruvara rwebruu muzasi muna mavhiri akawanda ane ruvara rutema.

Mudziyo wekushandisa muimba yekubikira. Mudziyo uyu une ruvara rwesirivheri. Nechekumusoro kwawo mudziyo uyu une maburi maburi anoratidza kuti mudziyo uyu ndewekupakurisa nyama kana zvimwewo zvakadaro.

Mudhuri negedhi zvakapendwa zvakanaka. Gedhi rakapendwa neruvara rutsvuku. Tichibva nechekugedhi kumativi ose mudhuri wakapendwa neruvara rwenhundurwa. Nechekumberi kwacho mudhuri wakapendwa neruvara rwegireyi .

Rori inoratidza kuti ine ruvara rutsvuku nechekumusoro ine ruvara rutema, Rori iyi ndechemurutivi ine ruvara rutema zvakare. Ina mavhiri ane ruvara rutema, nechemukati memavhiri ine ruvara rwesirivheri.

Varume vaviri varikuratidza kuti vari pakati pemutambo wekurwa. Mumwe akapfeka zvichena mumwe ndiye akapfeka zvebhuruu. Murutivi mune vanhu arikuona mitambo uyu vari kuwokera. Vamwe vakapfeka zvitema vamwe vakapfeka zvichena.

Mapatapata maviri anoratidza kuti rimwe nderekuruboshwe rimwe nderekurudyi. Anopfekwa nevarume kana vakadzi. Akanyorwa parutivi neruvara ruchena.

Masipika eredhiyo akarongedzwa zvakanaka. Marefu akaenda murutivi, pakati pakabva paita mapfupi. Ane ruvara rutema uyezve masipika aya akanyorwa namavara machena pamusoro. Iri pamusoro iri pakati ndiyo isina kunyorwa.

Murume akagara muimba yekugerwa. Zvirikuratidza kuti achangobva mukugerwa zvakanaka zvinonwisa mvura. Anotsochekererwa mumusoro pamwechete nendebvu dzake.

Maserotepi akatsvetwa pasi. Maserotepi aya anoratidza kuti ari kutengeswa. Pane mahombe nemadiki. Madiki mamwe ane mavara mavara. Pane ítema, yegirinhi, ichena neyeyero. Koitawo hombe ine ruvara rwaka chenerukira.

Vanhu varikufamba mudhorobha vakapfeka zvakasiyana siyana. Vamwe vakapfeka hembe dzineruvara rwebhuru vamwe vakapfeka hembe dzineruvara rutema koitawo vamwe vakapfeka hembe dzineruvara ruchena. Nechemurutivi mune motokari dzakamira. Motokari idzi dzine mavara akasiyana siyana, dzimwe dzineruvara ruchena dzimwe dzine ruvarawo rutsvuku koita dzineruvara rutema.

Batafurai rakamhara paruva. Nechepazasi pane chipuka zvakare chakamharapo chiri pasi chine ruvara rutema namavara mavara machena. Batafurai rine ruvara ruchena namavara mavara matema.

Shangu imwechete yakagadzikwa pasi . Yakavhurika kumusoro nekumashure. Shangu iyi mukati mayo ineruvara rutema. Nechepamusoro uneruvara rwuchena nemavara mavara. Mavara mamwe aripamusoro mavara matema nemavara matsvuku.

Nzvimbo inotengeswa zvokushandisa muzvikoro nechepamberi pane zvekunyoresa zvevana zvemu zvikoro zviwanzo shandiswa nevana vanenge vari mazera madiki izvi zvinopenda zvakasiyana siyana pane zvine ruvara rwebhuruu poita zvine ruvara rwegirini necheparutivi pane zvidziro zvekunyorera, zvidziro izvi zvinoshandiswa zvakare nevana vachitamba vachidzidzira kunyora.

Nzvimbo inotengeswa zvuma nemhete zvakasiyana siyana. Zvuma zvirimo zvineruvara rwegoridhe. Koita mhete dzirimo dzineruvara rwesiriveri, dzimwe dzine ruvara rwutema neruvara rwegoridhe.

Mudziyo unoshandiswa kudziisa mvura. Unoshanda namagetsi. Mudziyo uyu kumusuro kwayo kunoruvara rutema. Mubato wayo zvakare une ruvara rutema. Nechepakati pane ruvara rwe siriveri. Kuzasi kune ruvara rutema. Parutivi kuzasi inoratidza kuti ine kabhatani kane ruvara rutsvuku.

Nzvimbo inezvimbuzi zvakavakwa. Nzvimbo iyi inoratidza kuti kumaruzevha. Nechekumusoro chimbuzi ichi chineruvara rweyero rwakachenerukira. Kuzasi chobva chaita ruvara rutsvuku. Nechemurutivi kunemapaipi aneruvara ruchena.

Chikwata chevatambi venhabvu. Mukomana urikufamba wakapfeka hembe ine ruvara rutsvuku kumusoro. Kuzasi wakapfeka chikabudura chine ruvara rutsvuku. Masokisi ake ane ruvara rutsvuku neruvara ruchena. Wakapfeka shangu dzine ruvara rweyero. Kumashure kwake kune mumwe wake arikutevera achimhanya.

Chipembenene chiri musango chiri kufamba pashizha. Shizha iri rine ruvara rwegirini uye rakareba. Muzasi mune rimwe bundo ririmo zvakare rine ruvara rwegirini asi riri pfupi.

Chuma chakagadzirwa nema bhora mabhora akapinzirwa mushinda ineruvara ruchena. Zvima bhora izvi zvina mavara akasiyana siyana. Zvimwe zvina mavara matema, zvimwe zvina mavara ebhuruu, zvimwewo ndizvo zvina mavara ano njenjemera.

Chimwe chibandauko chepakombuyuta chinonzi CPU. Chibandauko ichi ndicho chinochengeta zvose zvinowanika pakombiyuta. Chingangonzi ndidzo njere dzekombiyuta. Chine ruvara rwesirivheri murutivi nechepakati chobva chaita ruvara rutema. Chakanyorwa nemavara machena kuti HP.

Murume wakamira wakaisa muoko muhomwe. Kumusoro wakapfeka hembe yejini ine ruvara rwebhuruu. Mukati wakapfeka hembe ine ruvara rwebhuruu zvakare. Kuzasi wakapfeka jini rake rine ruvara rwebhuruu nechepamberi rine ruvara rwakachenerukira. Kuzasi kutsoka wakapfeka shangu dzine ruvara rutema neruvara ruchena.

Mudziyo unoshandiswa kuita mabasa emaoko pamusha. Pane zvigubhu zvekudiridzisa. Zvigubhu izvi pane chine ruvara ruchena kumberi kwachona chine ruvara rutema. Koita chine ruvara rwebhuru. Koita foshoro ine ruvara rwachenerukira kudanda kwaro koita zvakare kuzasi kune simbi kuneruvara rutema neruvara rutsvuku. Hara ine ruvara rutsvuku.

Shangu mbiri dzinoratidza kuti imwe ndeye kurudyi imwe ndeyekuruboshwe. Shangu idzi dzinoratidza kuti dzine ruvara rwutema pamusoro. Nechemurutivi dzinoratidza kuti dzine ruvara rwuchena neruva rwutsvuku.

Shangu imwechete yakatsvetwa pasi. Shangu iyi ineruvara rwebhurauni namavara machena, inamabhande-mabhande. Mukati mayo ineruvara ruchena yakanyorwa namavara matema.

Madora arimundiro, madora aya aneruvara rwutema pobva paita madomasi akachekererwa akabikwa aneruvara rwegirini. Madora anokurudzirwa kudya uye anehutano.

Nhare mbozha dzakasiyana dzirikutengeswa .Dzimwe nhare mbozha dzineruvara rutemha, koita dzimwe dzineruvara ruchena .Dzimwe dzinemufananidzo we epuro kumashure zvichireva kuti imhando ye epuro ye foni.

Chikwata chevatambi venhabvu chakamira nana muzvinapembe. Ana muzvinapembe vakapfeka hembe yeyero kumusoro kuzasi vakapfeka zvikabudura zvitema. Mumwe wevatambi venhabvu kumusoro wakapfeka hembe yeruvara ruchena pamberi ine ruvara rwebhuruu neruvara ruchena. Kuzasi wakapfeka chikabudura chebhuruu kwoitawo mumwe akapfeka hembe dzeruvara rweorenji.

Mukomana wechidiki ari pakati pekutamba mutambo webhora remaoko. Mukomana uyu kumusoro wakapfeka hembe ine ruvara rwuchena. Kuzasi wakapfeka chikabudura chine ruvara rwuchitema. Murutivi macho mune ruvara rwegirinhi. Kuzasi wakapfeka shangu dzine ruvara rwuchena.

Mutambo webhasiketi bho. Uri kuratidza vatambi vebhasiketi bho vakapfeka zvitsvuku. Vamwe ndovakagara pasi. Vaviri ndoovari kuratidza kuti vari pakati pemutambo. Muzvinapembe wakapfeka zvitema wakaruma pembe yebhuruu. Nechekumusoro tiri kuona vari kuona mutambo uyu.

Zvinyoreso neseretipi zvirimubhokisi. Zvinyoreso izvi zvinemavara akasiyana-siyana. Zvimwe zvineruvara rwepingi, zvimwewo ndozvinoruvara rwebhuruu koita zvimwe zvineruvara rweyero.

Vasikana vaviri varikufamba vakapfeka zvakasiyana. Mumwe akapfeka hembe ine maoko marefu ine ruvara ruchena. Koitawo mumwe wakapfeka hembe ine ruvara rwebhuru kuzasi, kumusoro akapfeka hembe ine mavara mavara. Mumusoro make ane nguwani ine ruvara rwakachenerukira.

Mbada irimusango irikuratidza kuti irikubva kunovhima. Yabata mhuka, mhuka iyi yakatofa. Mbada iyi inemavaramavara ,inemavara machena nemadodzimadodzi matema.

Imba yakashongedzwa zvakanaka. Yakavakwa zvakanaka chaizvo. Nechekumusoro ineruvara ruchena yobva yaita ruvara reyero nechekuzasi, yobva yaita zvakare ruvara ruchena pasi. Nechepasi panoratidza kuti pane matayira akaiswa aneruvara rwuchena.

Motokari yerudzi rwewishi irikufamba mumugwagwa. Ineruvara rwesirivheri, mavhiri ayo aneruvara rwutema. Motokari idzi dzinotakura vanhu vakati wandei. Kunerumwe rutivi rwomugwagwa kunemotokari ineruvara rwebhuruu koita imwe ineruvara rwuchena.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa dzirikuita sedziri kupesana. Dzimwe dziri kuenda nerimwe divi dzimwe dzichiendawo nerimwe radzowo. Imwe moto ine ruvara rwesirivheri koita imwe ine ruvara ruchena. Koitawo imwe ine ruvara rutema neruvara rwesirivheri.

Midziyo inoshandiswa muimba yokubikira. Midziyo iyi inoshandiswa pakubika. Imwe yemidziyo irimo pane inoshandiswa kukangisa nyama poita imwe inoshandiswa kukurungisa zvinenge zvichida kukurungwa.

Mapenzera nechigero zvirimukomichi inamaburi-maburi. Parutivi panoratidza kuti pane mabhuku eruvara rwakasiyana-siyana. Mapanzero aripo aneruvara rwakasiyana-siyana zvakare, mamwe aneruvara rwutsvuku, mamwe aneruvara rwegirini koitawo mamwe aneruvara rweyero. Chigero chinemubato webhuruu, kumberi kwacho chinoratidza kuti chineruvara rwesirivheri.

Chikomana chakagerwa zvinonwisa mvura. Nechemuzasi mebvudzi chakanyanatsogerwa zvokupedzeredza bvunzi. Nechekumberi chakabva chanytsochekererwa zvine unyanzvi. Pamusoro chakabva chasiyiwa bvudzi rakati nyangarara zvinonakidza uye zvichiyevedza.

Marabha, marura nemashapena zvakaunganidzwa pamwechete. Marabha aripo ari mumabhokisi ane ruvara rutsvuku. Asi zvinoratidza necheparutivi kuti marabha aya ndeeruvara rwuchena. Koita zvakare mashapena ane mavara akasiyana-siyana . Mamwe mashapena ane ruvara rweyero mamwe ndeane ruvara rwepepuru. Marurawo zvekare ane ruvara rwakasiyana-siyana zvekare.

Chikwata chevatambi venhabvu chinoratidza kuti chiripakati pemumbo, anotambira pagedhi anoratidza kuti arikufamba achienda kubhora. Wakapfeka hembe ineruvara rwegirini, mukati anoratidza kuti wakapfeka kamwe kahembe kanobudikira mahoko kaneruvara rwegirini. Kuzasi wakapfeka chikabudura chineruvara rutema koitawo vamwe vakapfeka hembe dzineruvara rweyero kumusoro kuzasi hembe idzi dzineruvara rwebhuru.

Hozhwa inemavara anoshamisa zvikuru. Nechekumusana inoratidza kuti inamavara matema. Panosangana mutumbi negwati paneruvara rwutsvuku. Nechemuzasi mayo inoratidza ruvara rwutsvuku zvakare . Nechekumberi inamavara matsvuku nemavara matema. Kumusoro inoratidza kuti ine nyanga.

Mudzimai wakarukwa zvinonwisa mvura. Vhudzi rake rine ruvara rutema. Tichibva kunzeve tichienda pakati pemusoro pakanyatsorukwa zveshinda zvakanyatsoti nama nama nemusoro. Nechepakati pemusoro panozonoita vhudzi rinenge rokutengera. Vhudzi iri rakanyatsokura uye akanyatsoitwa zvine unyanzvi.

Chuma chakatsvetwa pasi. Chinoratidza kuti chakagadzirwa nesimbi, Simbi iyi yakaita denderedzwa ine ruvara rwesirivheri. Nechokumusoro kune cheni iripo ine ruvara rwesirivheri zvakare. Nechekuzasi kune mabhora maviri. Mabhora aya ane mavaramavara. Ane mavara ebhuruu nemavara machena. Pazasi pachona pane mufananidzo werudo une mupikicha mukati.

Shangu imwe chete iri pasi ine ruvara rwuchena. Shangu iyi ine ruvara ruchena. Nechemukati inoratidza kuti ine ruvara ruchena zvakare. Shangu idzi dzinogona kupfekwa nevarume kana vakadzi.

Shangu dzineruvara rutema dzakagadzikwa pasi. Shangu idzi dzinetambo ineruvara rutema zvakare. Nechemukati dzineruvara rutema, necheparutivi dzinemufananidzo wemhunu aripabhiza.

Shangu mbiri dzakatsvetwa pasi. Shangu idzi dzine ruvara rwuchena neruvara rwegireyi. Nechemukati madzo dzine ruvara rwuchena. Dzakanyorwa neruvara rutsvuku mukati. Parutivi dzine ruvara rutsvuku. Pamusoro padzo pane panokwatanurwa nekunamiwa. Izvi zvinoitwa kana munhu achipfeka bhutsu kana kuti achikumura.

Imba yakavakwa nekushongedzwa zvakanaka nechekumusoro imba iyi ine ruvara rutema yobva yaita muzasi ruvara ruchena. Pasi pana mataera ane ruvara rwakachenerukira. Imba iyi mudhuri wayo wakapendwa neruvara rwepingi.

Zvikwata zvamadzimai zviri pakati pemutambo wenhabvu. Kune chikwata chakapfeka zveyero kumusoro kuzasi vakapfeka zvikabudura zvebhuruu zvine yero murutivi. Koitawo chikwata chakapfeka hembe dzichena kumusoro kuzasi vakapfeka zvikabudura zvine ruvara ruchena zvobva zvaita mitsetse mitsvuku nemitsetse yeyero.

Marobhotsi anowanikwa mumaguta. Anoita kuti mota dzisabonderane. Marobhotsi aya anedanda rineruvara rwuchena koita danda rineruvara rwutema. Nechekumusoro kunoita mwenje kunoratidza kuti kune mwenje mutsvuku mukati. Kumwe kwese kunoratidza kuti mwenje wakadzima.

Nzvimbo inoratidza kuti iri parutivi pemugwagwa. Nzvimbo iyi ine mukomana wakabata chibage chiri kutengeswa, chibage chakagochwa. Mukomana uyu wakapfeka nguwani ine ruvara rutsvuku wakapfeka mutirauzi une ruvara rutsvuku zvakare. Necheparutivi pane misika iripo. Misika iyi iri kutengesa zvakasiyana-siyana.

Popo rakabatwa mumaoko. Rakachekwa nepakati. Mukati rine ruvara rweyero robva raita zvichena zvakaiswa mukati. Popo rinovaka hutano uye rinokurudzirwa kudya.

Mwana musikana wechidiki ane bvudzi rakakura. Bvudzi rake rakabatwa rikamonwa, rakasara rava rimwe rimwe kumusoro, nechepakati nekuzasi. Rakasungwa nemachira ane ruvara rwebhuruu, ruvara rweyero, ruvara rutsvuku neruvara rweorenji.

Nzvimbo inemiti namatambo, miti iripo inemashizha aneruvara rwegirini uye muti uyu uripakati pamazitombo maviri akakura. Mazitombo aya aneruvara rutema neruvara rwegiriyei koitawo necheparutivi pane muti usina mashizha akawanda, muti uyu unamashizha mashoma aneruvara rwegirini.

Mureza unamavara akasiyana siyana. Tichibva kumusoro tichidzika pasi tinoona kuti mureza uyu uneruvara rwebhuruwu. Koteerwa nekamutsetse kadiki keruvara rwuchena. Kouya ruvara rutsvuku. Muruvara rwutsvuku umu mune denderedzwa richena. Mukati mudenderedzwa iri mune mufananidzo wenyenyedzi mutsvuku. Pasi pane ruvara rwuchena kozouya ruvara rwebhuruwu.

Muti uri pedyo nemidhuri. Muti uyu une ruvara rwegirini namamwe mashizha anoratidza kuti ava kunooma. Pamuti uyu pakanamirwa chikwangwani chekushambadza.

Mureza weGreece une ruvara rwebhuruu neruvara rwuchena. Mureza uyu wakakosha chaizvo uye mavara ari pamureza aya ane zvaanoreva kunyika yeGreece. Mureza uyu unokosheswa munyika iyoyo zvisingaite.

Inavanhu vakawanda vakasiyana-siyana, vamwe varikufamba vachienda kwavari kuenda. Vamwe ndivo vakagara pasi varikutengesa mitsvairo. Mitsvairo irikutengeswa ineruvara rwebhurauni, yakasungwa netambo dzineruvara rwutema. Koita motokari irinecheparutivi inoratidza kuti ine kwairi kuenda. Motokari iyi ineruvara rwuchena.

Shangu mbiri dzinoratidza kuti imwe ndeye kuruboshwe imwe ndeye kurudyi. Shangu idzi dzine ruvara rwebhuruu. Nechekuzasi kunopfekerwa gumbo kuna mavara- mavara machena nemavara ebhuruu. Kusazi kunotsikirwa kunoratidza kuti kuneruvara rwuchena. Nechemukati mune ruvara ruchena zvakare.

Mudzimai wakapfeka mhete ineruvara rwutema kumusoro rwakakomberedzwa nekasimbi kaneruvara rwegoridhe. Nechepazasi panekasimbi kaneruvara rwegoridhe zvakare kanobatanidza chipenga chepamusoro nechipenga chepazasi. Chipenga chepazasi chineruvara rwakachenerukira nechemukati choita zvakare simbi irikumasaidhi ineruvara rwegoridhe.

Mudziyo unoiswa muimba yokubikira unodaidzwa zita rokuti kicheni yuniti. Mudziyo uyu uneruvara rutema. Nechepamberi uneruvara ruchena uyezve une magirazi wobva waita mibato ine ruvara ruchena.

Tafura dzinoshandiswa mumahofisi akasiyana siyana ane ruvara rwutema nechekurutivi rweku zasi pane madhirowa ane mubato une ruvara rwegoridhe.

Chigubhu chaMazoe chakatsvetwa pasi, Mazoe chinwiwa chinomwiwa chinofarirwa navakawanda chinenge chiri muchigubhu chine ruvara rwunonjenjemera, Mazoe ane ruvara rweorenji kunze kune chipepa chakanamirwa chine ruvara rutema neruvara rwegirini uye pakanyorwa kunzi Mazoe neruvara rwuchena.

Banga rimwechete riri pasi. Mubato waro uneruvara rwutema, kumusoro rine ruvara rwesiriveri. Banga rinoshandiswa kucheka zvakasiyana siyana muimba yekubikira.

Chikwata chevatambi venhabvu. Vamwe vakapfeka zvakafanana kunze muchete. Vakapfeka zvakafanana vakapfeka hembe dzine ruvara rwebhuru kumusoro, kuzasi vakapfeka zvikabudura zvine ruvara rwebhuru zvakare. Vakapfeka masokisi ane ruvara rutema. Koita mumwe chete akapfeka zvakasiyana nevamwe. Akapfeka hembe dzine ruvara rweyero kumusoro nekuzasi. Kuzasi wakapfeka masokisi ane ruvara rutema.

Kudya kwakanaka kwakapakurirwa mundiro ine ruvara rwuchena. Necheparutivi pendiro iyi pane mufananidzo uripo wamashizha. Mufananidzo uyu une ruvara rwutema. Mundiro makapakurirwa matemba. Matemba aya ane ruvara rwakachenerukira kobva kwaita madomasi anooneka nechekure.

Musikana wakarukwa zvinonwisa mvura. Wakarukwa zveshinda mumusoro make zvinoratidza kuti airukwa achishandisirwa bvudzi rake hombe . Musoro make maiita semunonyorwa nyorwa izvo zviri zvidavado pakurukwa.

Zvikwata zviviri zviri pakati pemutambo we bhora remaoko rinodanwa nekuti basket ball. Zvikwata izvi zvakapfeka zvakasiyana. Kune chikwata chakapfeka zvine ruvara rwe bhuruu kumusoro, kuzasi vakapfeka zvine ruvara rwe yero. Koita vakapfeka zvineruvara rwe yero kumusoro kuzasi vakapfeka zvineruvara rutema.

Nzvimbo inotengeswa zvekushandisa muhofisi nemuzvikoro. Pane midziyo yakasiyana siyana. Pane mabhuku ane ruvara rwakasiyana siyana. Mamwe mabhuku ane ruvara rutsvuku mamwe mabhuku ane ruvara rwebhuru.

Varume vaviri vanoratidza kuti varipakati pemutambo wenhabvu, varume ava vakapfeka zvakada kufanana, vese vakapfeka zvitsvuku, kunze kwemumwechete akapfeka hembe ichena pamusoro pezvitavuku.

Mbudzi dzakamira dzinoratidza kuti dzakanatsoguta uye dzirikukura zvakanaka. Dzine mitumbi une ruvara ruchena. Nechemutsipa mavo dzine ruvara rutsvuku. Kumeso dzimwe dzine mavara machena nemavara ebhurauni. Dzimwewo ndidzo dzine ruvara rutsvuku.

Vakomana vechidiki vanoratidza kuti vatambi vemutambo wenhabvu vakapfeka masikipa eruvara rwenhundurwa kuzvikabudura vose vapfeka zvikabudura zvitema, vanoratidza kuti varikumirira kuti vazotamba mutambo wenhabvu.

Nzvimbo inoratidza kuti ine miti, miti iripo imwe yachona mirefu ine ruvara rwegirini yakachenurikira, koitawo mumwe muti unoratidza kuti wakadonha mashizha wangosara matanda ega, necheparutivi pane muti une mashizha neruvara rwegirini wobva waita maruva matsvuku.

Musikana wechidiki wakarukwa musoro zvinonwisa mvura. Nechemumusoro akarukwa madhiredhi achimonana monana achiungana akatarisa nechemudenga. Koita ari nechemuzasi akabva arambedzwa. Madhiredhi aakarukwa ane ruvara rutema. Nechekumeso kwake kune bvudzi rakasiiwa rakanamirana nekumeso. Bvudzi iri ine ruvara rutema

Nzvimbo inoratidza kuti pane munhu ari kutengesa hembe. Munhu uku munhukadzi wakapfugama wakafuratira. Kune hembe dzine ruvara ruchena dzimwe dzine ruvara rutema dzimwewo ndidzo dzine ruvara rutsvuku.

Ruzhowa rwakanyatsovakirirwa zvakanaka. Ruzhowa urwu rakavakwa ruchipinda mumagedhi zvinonwisa mvura, rwakapendiwa neruvara rweyellow neruvara rwebhurawuni.

Nzvimbo yakashongedzwa namaruva akasiyana siyana. Mamwe maruva ana mashizha ane ruvara rwegirini. Koitawo kumusoro maruva aya ana maruva matsvuku. Mamwe maruva ana mashizha mahombe koitawo mamwe ana mashizha madiki.

Chitoro chinoratidza kuti chiri kutengeswa zvirimwa zvakasiyana-siyana. Chitoro ichi choratidza kuti china makarotsi akati wandei. Necheparutivi panoratidza kuti pane magaka echirungu. Makarotsi ane ruvara rwamaranjisi. Magaka echirungu anoratidza kuti ane ruvara rwegirini.

Nzvimbo inotengeswa zvokubika zvakasiyana siyana pamwe nemichero. Pane mhiripiri ine ruvara rwegirini mhiripiri isingavave, koiita zvakare tsangamidzi dzine ruvara rwakachenurukira, koiita muriwo une ruvara rwegirini.

Mureza une mavara maviri akasiyana nechokuruboshwe tichibva kumusoro tichidzika tinoona kuti mureza uyu une ruvara rwebhuruu, nechekurudyi tichibva kumusoro tichidzika tinoona kuti kune ruvara rwuchena ndoorwunotanga, kouya ruvara rwebhuruu, kopedzisira ruvara ruchena zvakare.

Komichi yegirazi ine mubato. Inoshandiswa kunwira zvakasiyana siyana zvakaita semvura nezvimwewo zvinwiwa zvinodhaka.

Mureza une mavara akasiyana siyana. Pekutanga ine ruvara rwegirinhi yoteera ruvara ruchena kopedzisira ruvara ruvara rutsvuku. Pane ruvara ruchena pane mufananidzo wemuti. Muti uyu kuzasi kwawo une ruvara rwebhuraini woita mashizha egirinhi. Pamusoro pawo pane mufananidzo wenyenyedzi une ruvara rwenhundurwa.

Chitoro chiri kutengesa zvakasiyana-siyana zvekushandisa muzvikoro nemuma hofisi. Murikutengeswa zvinyoreso. Zvinyoreso zvirimo zvineruvara rutema neruvara rwe sirivheri, koitawo zvimwe zvine ruvara rutsvuku neruvara rwe sirivheri .

Shangu mbiri dzakatsvetwa pasi. Shangu idzi dzine ruvara ruchena. Nechemukati dzine ruvara rutema. Shangu idzi dzakashama pamusoro nekumberi. Shangu dzinogona kupfekwa nevarume kana vakadzi.

Murume arikutengesa mabhora akabata, mabhora enemavara machena nemavara matema koitawo mamwe aneruvara rutema koitawo rimwe rineruvara rutsvuku neruvara ruchena. Murume uyu akapfeka hembe ineruvara rwebhuru kumusoro kuzasi akapfeka rutirauzi runeruvara rwakasvibira. Koita madzimai akabata mabhegi, mabhegi aya aneruvara rutema.

Mureza une mavara akasiyana-siyana. Tichibva kumusoro tichienda kuzasi une ruvara rwe yero uye ruvara rwebhuru kopedzisira ruvara rwutsvuku. Mureza wakakosha munyika dzose.

Ruva rinamashizha aneruvara re girinhi namaruva maruva ane ruvara rutsvuku. Ruva iri rinoratidza kuti rakaguta mvura ,uye rinoyevedza chaizvo . Nechemurutivi kuna mamwe maruva ari mumagaba . Maruva aya ane ruvara rwe girinhi nemavara eyero.

Shangu mbiri dzinoratidza kuti imwe ndeyekuruboshwe imwe ndeyekurudyi, dzine maruva maruva, dzineruvara ruchena. Shangu idzi dzine dzinemaruva raneruva rutsvuku nemavara machena. Poita mamwe maruva aneruvara rwegirinhi. Mukati madzo dzine ruvara rwakachenerukira uye dzakanyora nemavara egoridhe.

Vatambi vebhora vaviri vakapfeka hembe dzakafanana. Vatambi ava vakapfeka hembe dzebhuruu dzakanyorwa nemavara machena. Neche mumapendekete dziine mitsara mitsara michena.

Varume varipakati pemutambo webhora ramawoko. Mumwechete wakapfeka zvitema kuzasi, wakapfeka shangu dzineruvara rwebhuruu. Koitawo vaviri vakapfeka zvakafanana, vakapfeka zvichena kumusoro nekuzasi. Kumakumbo vakapfeka bhutsu dzineruvara rwutsvuku.

Mureza une mavara akasiyana siyana. Tichibva kumusoro tichienda kuzasi tinoona kuti mureza uyu une neruvara rweyero kwotevera ruvara rwegirinhi kwopedzisira ruvara rutsvuku. Nechepakati pemureza uyu pane mufananidzo wenyenyedzi. Nyenyedzi iyi ine ruvara rwuchena.

Chikomana chechidiki chakamira chakapfeka juzi kumusoro rine ruvara ruchena neruvara rwebhuruu rakanyorwa kumberi neruvara ruchena. Nechemukati anoratidza kuti wakapfeka hembe ineruvara ru chena inamadodzi madodzi ebhuruu namatsvuku. Kuzasi wakapfeka chikabudura che bhuruu.

Madhishi akaturikidzaniswa. Riri pamusoro-soro rine ruvara rwebhurauni. Rwechipiri rine ruvara rutsvuku, rechitatu rine ruvara rwegirini.

Mukomana arikufamba mumugwagwa wakapfeka hembe ye bhuruu ine mitsetse mitsetse. Kumusana anoratidza kuti wakabereka bhegi. Kuzasi wakapfeka mutirauzi uneruvara rwe bhuruu wakachenerukira nechekumberi.

Chipembere chiri kufamba nemwana wacho. Chine ruvara rutema choita nyanga mbiri dziri kumberi. Mwana wachona haana nyanga asi ane ruvara rwangofanana naamaivacho. Zvipembere izvi zviri musango mune miti ine mashizha egirini. Poita pazasi panoratidza kuti pane mahuswa ane ruvara rwebhurauni.

Varume vanoratidza kuti vanoita zvemutambo webhora. Vatatu vakagara pasi mumwe chete ndiye akamira. Vakagara pasi vanoratidza kuti vakambundikirana. Akamira anoratidza kuti akamira achiita senge anoratidzira mhasuro dzake.

Chitanda china magirepusi. Magirepusi aya ane ruwara rwe girini neruwara rwakachenerukira. Magirepusi anogona kushandiswa kugadzira waini, vamwe ndovanomadya akadero uye anonaka anokurudzirwa nevehutano.

Computer yakatsvetwa pasi. Computer iyi ine ruvara ruchena. Nechekuzasi yobva yaita mabhatani ane ruvara rutema akanyorwa nemavara machena. Nechekumusoro ine ruvara rutema.

Varume vaviri vanoratidza kuti vatambi vemutambo wekurwa unodanwa nezita rekuti Judho. Mumakumbo vanoratidza kuti havana shangu. Vose vakapfeka zvakangofanana zvichena. Neche padundundu zvinoratidza kuti zvine mufananidzo unenge wejongwe.

Shangu imwe chete yakatsvetwa pasi, shangu iyi ine ruvara ruchena pamusoro nechekurutivi ine ruvara rutsvuku mukati mayo munoratidza kuti mune ruvara ruchena ine tambo ine ruvara ruchena yobva yaita mavara anopenya ari machena.

Ruva riri mugaba. Ruva iri rinoratidza kuti rine ruvara rwe girinhi robva raita tuma mveremamvere tune ruvara ruchena . Uye nechemukati panobva paita zvima bhora mabhora zvine ruvara rwe girinhi neruvara ruchena. Zvobva zvaita zvimamvere zvekare zvine ruvara ruchena.

Mhiripiri irimumunda, mhiripiri iyi ine mavara akasiyana. Paneimwe ineruvara rwegirinhi, koita ineruvara rwutsvuku imwe ndoineruvara rweyero. Mashizha achona aneruvara rwegirinhi.

Chitoro chinotengesa zvakasiyana siyana zvakaita sezviringazuva, mhete nezvuma. Muchitoro umu munoratidza kuti mune zviringazuva zvirikutengeswa zvemhando yapamusoro. Koita zvakare nguwani dzeruvara rwakasiyana siyana zvirikutengeswa zvekare.

Mudzimai akarukwa zvinonwisa mvura, arikuratidza humhizha hwemunhu akamuruka uyo akashandisa shinda achimuruka nemaoko ake, mhando iyi yokurukwa kwakadai ndiyo iri kuwanika mazuva ano.

Hembe yakanatso tambanudzwa zvakanaka inoratidza kuti ina maoko marefu hembe iyi ine ruvara rutsvuku nechepakati kumberi inoratidza kuti ine denderedzwa riripo, denderedzwa iri rine ruvara rutema, nechemukati medenderedzwa muna mavara matema namavara matsvuku zvakare.

Amai vechikuru vakagara pasi mumusoro mavo vakasungira dhuku, dhuku iri rine ruvara rutsvuku neruvara rutema kuzasi vakapfeka hembe, hembe yavo irefu ina maoko mapfupi, hembe iyi ine ruvara ruchena yobva yaita mifananidzo yerudo une ruvara rutsvuku nechemurutivi mune mufananidzo wa Jesu mufananidzo uyu une ruvara rutsvuku neruvara rwebhuruu.